hay hala! hayqqoy masha ekko! Melese Zenawa getettiyaaga nu biittassi daro laamiya ehida asi ubba hayqqoosappekka gam''iis. a malay beettanaw dii nuussi hara kawoy a malay uttanaw dii? xoosso poora gaa! Godi nuussi a mala kawuwaa immo haykka.

Qasho keettay nu biittan dumma dumma go'a immees. hegaappe boggaga bonqqaga qachchanawune maara mankka oyttanawu asi asa miishshaa ekkidoba guye zaarisanawune eee asay issoy issuwara oyetenatuwa asa shishidi makkanawu maadess. hegaanne hehaa malatiyabata.